ezikolweni zabantwana abancane lapho abafundiswa khona ngezempilakahle lokuzinakekela ukuze bengatholi imikhuhlane etshiyeneyo bafundiswa ukuzi gezisa izandla lokunye okunengi

Egcekeni elitholakala ezikolweni lapho okufunda khona abantwana abancane lapho abahlangana khona bedlala imidlalo etshiyeneyo ngesikhathi sabo sokuphumula ma bengaqeda ukufunda.

Ezikolweni ezabantwana abancane abasakhulayo lapho abafundiswa khona ngezempilakahle kugoqela ukuba kwazi ukuzigezela izandla uma umuntu evela esambuleni kumbe umuntu uma selungiselela ukudla .

Isikhathi lapha abantwana abeskolo abaphumula khona ngemva kokufunda ukuze bethole amandla okuqhubeka ngezingwalo zabo. Ngesikhathi lesi bengabe besidla kumbe bedlala ndawonye.

Ababalisi abangobaba abatholakala ezikolweni lapho abantwana abancane abafunda khona . Ababalisi laba bafundisa ngokuziphatha kahle njalo lenhlonipho okumele bebelayo.

Ezikolweni zabantwana abancane lapho abafundiswa khona ngezemfundo ezitshiyeneyo lezi zimfundo zingagoqela ukupheka ukulungisa okwamagetsi, ukuze bakhone ukuba kwazi imisebenzi yezandla.

Ikamela elitholakala ezikolweni lapho okuhlala khona izinto ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngabantwana besikolo, izinto lezi zingagoqela imiganu, lamankomitsho abanathela kuwo.

Igceke elitholakala ezikolweni lapho abantwana abahamba besiyadlalela khona ngezikhathi zokuphumula kumbe lapho abantwana abahamba besiyadlela khona ngesikhathi sokuphumula.

Amabhuku asetshenziswa ngabantwana besikolo lapho ebafundisa ngezinto ezitshiyeneyo okumele bebezazi ezimpilweni zabo amabhuku la angakhuluma ngokwezempilakahle njalo lokuziphatha kahle kwabantwana esikolo.

Iphepha elibhalwa ngababalise besenzela abantwana besikolo ukuze bekhone ukubakwazi ukubala. Abantwana bayabe bebona umpikitsha sebekhuluma ukuba umpikitsha lo ukhuluma ngani.

Isikolo sabantwana abancane lapho abantwana abafundiswa khona ngezinto ezitshiyeneyo befundiswa ngokuziphatha kahle njalo lemisebenzi okumele beyenze ngekhaya bencedisa abazali babo.

Ezikolo lapho abantwana abasakhulayo abahanjiswa khona ngoku befundiswa ukuqakatheka kwemfundo njalo befundiswa ngokuziphatha kahle ukuze uma bengakhula bekhone ukuthola imisebenzi abayithandayo.

Indawo lapho abantwana abancani abadlalela khona ngesikhathi sokuphumula uma bengaqeda ukufunda uma nxa sebediniwe ngento zokufunda abantwana la bafundiswa imidlalo etshiyeneyo.

Izikolo ezitholakala emakhaya loba emadolobheni lapho abantwana abancane abahanjiswa khona ukuze beyefundiswa ngokuzipha kahle, njalo beyefundiswa ngolwazi abazalusebenzisa uma bengakhula.

Izikolo lapho abantwana abangamankazana kumbe abangabafana abahanjiswa khona ukuyefunda nxa sebekwanisa ukukhuluma lokuzenzela izinto ezincane , ezikolweni lezi bafundiswa ngokuziphatha kahle

Izikolo lapho abantwana abancane abahanjiswa khona, khona beyafundiswa ngokuziphatha kahle njalo langenhlonipho, izikolo lezi zijayele ukutholakala emaphandleni kumbe emadolobheni

Esikolo lapho abantwana abangamankazana kumbe abangabafana abafundiswa khona ngokupheka njalo ngokuphatha kokudla ngezindlela ezitshiyeneyo ukuze ukudla abakuphekayo kube yikudla okuhlanzekileyo.

Emakameleni atholakala ezikolweni lapho abantwana abafundela khona ngezifundo ezitshiyeneyo. Abantwana labo bayabe behlezi ezitulweni lematafuleni ayenziwe ngezigodo.

Ezikolweni zangaphezulu lapho abantwana abangabafana kumbe abangamankazana abafundela khona ngezinto ezitshiyeneyo. Lezi izifundo zingagoqela ukuziphatha kahle kumbe izimfundo eziphathelane lezempilakahle.

Emfundweni yangaphezulu lapho abantwana abangabafana kumbe abangamankazana abafundiswa khona ngemisebenzi yezandla eyokukhanda izivalo amagedi kumbe iminyango etshiyeneyo.

imhloliso ebhalwa ezikolo ukubonsa ukuba abantwana bazwisisile lokhu abakade bebafundisa khona leyo mhloliso iyande ukubanceda ukuba badinge imsebenzi phandle

Esikolo lapho ababalisi abafundisa abantwana ngokudweba besebenzisa izindlela ezitshiyeneyo. Ukudweba lokhu bengabe bedweba izindlu kumbe bengabe bedela imitshina etshiyeneyo.

Isikolo sabantu abadala lapha abafundiswa khona imisebenzi etshiyeneyo. Imisebenzi le ingagoqela imisebenzi yokulungiswa kwezinto zamagetsi kumbe imitshina etshiyeneyo. Imisebenzi le ingenziwa ngabafana loba amantombazane.

Izikolo ezisemaphandleni lapho abantwana abafundiswa khona ngezifundo ezitshiyeneyo ezizabanceda bengakhula. Abantwana bayenelisa ukufundela ngaphandle kumbe ngaphakathi kwezindlu zabo zokufundela.

Isikolo sabantu abadala. Lapha abafundiswa khona ngemisebenzi etshiyeneyo, abangafuna ukuyenza. Lemisebenzi igoqela ukuba ngumballisi, ukuba ngudokotela. Kumbe ukulungisa izimota.

Esikolo lapho abantwana angani sebekhulile abahanjiswa khona ukuyefundela ngemisebenzi abafuna ukuyiyenza uma bengakhula babe ngabantu abadala leyo misebenzi ingabi goqela ukuba ngodokotela.

Izikolo lapho abantwana labantu abadala abafundiswa khona ngemisebenzi yezandla ukuze bekhone ukulungisa izimota kumbe izinto zamagetsi ukuze bethole imali.

Izikolo lapho abantwana abangamankazana kumbe abangabafana abafundiswa khona ngolwazi olutshiyeneyo abangalusebenzisa uma bengakhula nxa sebedinga imisebenzi etshiyeneyo.

Isikolo esitholakala emadolobheni kumbe emaphandleni ezifundisa abantwana abangabafana kumba abangamankazana ngemisebenzi yezandla egoqela ukudweba lokulungisa into ezitshiyeneyo

Izikolo lapha abantu abangamankazana kumbe abantu abangabafana abafundiswa khona ngokuthunga ukuze bekhone ukuthunga izigqoko bezthengisele abantu ukuze bekhone ukuphila.

Esikolo lapha abantwana abangabafana loba abantwana abangamankazana ababafundisa khona ngemisebenzi eyezandla engabigoqela ukulungisa amagetsi njalo lokukhanda izinto.

Ezikolweni lapho abantwana abahamba khona besiyafunda ngezinto ezitshiyeneyo kumbe imfundo engabasiza ukuze bekhone ukuthola imisebenzi abafuna ukuyenza nxa bengakhula.

Indlela lapho abantwana abangena khona. Kumbe abaphuma khona abesikolo, uma besiyafunda. Endleleni le, kwande ukuba lebhakane, elitshengisa ibizo lesikolo, njalo ukuba indawo le, ingaphi.

Esikolo lapho abantwana asebekhulile abahamba khona besiyafunda ngemfundo eyehlukeneyo engabasiza uma bengakhula. Leyo mfundo iyabanceda ukuba bethole imisebenzi abayifunayo enjengokuba ngumbalisi kumbe udokotela.

Imhlangano eyenziwa ezikolweni egcekeni lapho abafundi ababuya bezohlala khona babuze ababalisi bebaxwayise ngezingozi kumbe ngezinto ezenzakalayo phakathi kwesikolo.

Esikolweni lapho abantwana abahamba khona besiya phumula ngemva kokufunda. Lapho egcekeni bayakhona ukuhlala bedlale imidlalo etshiyeneyo kumbe ukuhlala bezixoxele izinganekwane zabo.

Indlela ebakhona ezikolweni lapho abantwana abangena khona kumbe abaphuma khona uma sebevela esikolo .Endleleni le kuyakhona ukuthi kuhambe izimota lapho eziyabe ziletha amabhuku okubala .

Imhlangano eyenziwa ezikolweni lapho abantwana abayabe behlezi khona bexwayiswa ngababalisi babo ngezinto ezitshiyeneyo ezingabe zisenzakala ezikolweni njalo lezindlela zokuzivikela kulezizinto.

Igceke lapho abantwana besikolo abahlanganela khona ukuze abaphathi babo bebatshele ngezindaba ezitshiyeneyo kumbe ngezinkinga ezitshiyeneyo ezihlasela isikolo.

Umhlangano oyenziwa ezikolo lapho abantwana abayabe bexhwayiswa khona ngezingozi ezitshiyeneyo ezingabe zisehlakala phakathi kwesikolo ukuze bekhone ukuzivikela kuzo njalo kumbe ukuze bakhone ukuncedisa ukuzithola.

Igceke lapho abantwana abesikolo abadlala khona imidlalo etshiyeneyo. Leyi midlalo ingagoqela ukuqaga kwebhora kumbe ukukhabelwana kwebhora.

Izikolo lapho abantwana abangabafana kumbe amankazana abahamba khona besiyafundela izifundo ezizabanceda ukuba badinge imisebenzi bengakhula. Izikolo lezi ziyatholakala emaphandleni kumbe emadolobheni.

Isikolo sabafana lamankazana ezitholakala emakhaya kumbe emadolobheni lapho abantwana abafundiswa khona ngemfundo ezabanceda nxa sebedinga imisebenzi uma sebengabantu abadala.

Izikolo ezitholakala emadolobheni kumbe emaphandleni lapho abantwana abangabafana labangamankazana abahamba khona besiyadinga imfundo engabancedisa ukudinga imisebenzi uma bengakhula.

Amatafula asetshenziswa ezikolo ngabantwana ukubhalela phezulu imisebenzi abayabe beyiphiwe ngababalisi babo. Amatafula la ayande ukwakhiwa ngezigodo.

Imihlangano eyenziwa ezitolo lapho abantwana abaxwayiswa khona ngezingozi ezitshiyeneyo ezizabe zisehlakala duze labo ukuze bekhone ukuzivikela kulezi ingozi.

Isikolo lapho abantwana abahamba khona besiyafunda ngezinto ezitshiyeneyo ukuze bengakhula bekhone ukuthola imisebenzi abayifunayo egoqela ukuba ngababalisi kumbe ukubaza.

Esikolo sabafana lamankazana abayabe sebekhulile lapho abafundiswa khona ngemfundo ezabanceda nxa sengabantu abadala uma befuna ukufundela imisebenzi.

Imihlangano eyenziwa ezikoIweni. Ifundisa abantwana ngezinto ezitshiyeneyo, abangahlangana lazo empilweni zabo. Lemihlangano kuvame ukubuya abantu abalolwazi, ezindaweni ezitshiyeneyo.

Izikolo lapho abantwana abafundiswa khona ngezinto ezitshiyeneyo ezingabehlela empilweni zabo. Izikolo lezi zifundisa ngempilakahle lokuziphatha kwabantwana abangamankazana ukuze bebe ngabantu abaqotho bengakhula.

Izitulo lamatafula okusetshenziswa ezikolo ezisemadorobheni kumbe emakhaya lapho abantwana abahlala khona bebhala imsebenzi yabo ukuze bekhone ukuba lekusasa elihle.

Ukubuthana kwabantwana bethola ulwazi ngalokho okwenzakalayo esikolo ngezikhathi ezitshiyeneyo. Ababe bebatshela lololwazi ngababalisi babo ukuze behlale bekwazi lokhu okumele bekwenze njalo bebaxwayisa ngezingozi zokuphula imithetho yesikolo.

Imihlangano eyenzakala esikolweni lapha abantwana abafundiswa khona ngempilo bengaqeda ukufunda abanye bayahle bathole usizo ngolwazi lwemisebenzi abafuna ukuyenza emaphambilini empilo zabo.

Isikolo lapho abantwana abancane kumbe abadala abahamba khona ukuze beyefunda bethole ulwazi oluzabasiza bengakhula bebengabantu abadala ukuze bekhone ukuba ngodokotela lokuba ngabomongikazi lokuba ngababalisi.

Isikolo lapha abantwana abahamba khona besiya funda, abantwana laba bengaba bancane kumbe badala njalo izikolo zitholakala emakhaya kumbe emadolobheni.

ikamela elitholakala ezikolweni lapho okuhlala khona amabhuku aphathelane lezinto ezitshiyeneyo lawa mabhuku yiwo asebenziswa yizifundi ukuthi bethole ulwazi abaludingayo

Amakamela alapho abantu ababuya khona bezofundela ezemfundo ezitshiyeneyo, ezingabasiza uma sebedinga imisebenzi .Emakameleni la kuyabe kulamathebuli lezitulo zokuhlalela khona.

Umtshina okuthiwa yicomputer osetshenziswa ngabantwana abasezikolweni ezangaphezulu lapho abawusebenzisa uma beyenza imisebenzi yabo abayifundelayo. Imisebenzi le ingagoqela ukuba ngodokotela kumbe omongika.

Ikamela elitholakala esikolweni ezemfundweni yangaphezulu, lapho okuyabe kulama compuyutha khona abantwana abawasebenzisayo ukuyenza imisebenzi etshiyeneyo abayabe beyiphiwe ngabalisi babo.

Ibhakani elijayele ukutholakala ngaphandle kwezikolo, ukuze abantu abavakatshayo bebekwazi ukuba isikolo lesi ngesani njalo senza ngani, ibhakane leli lijayele njalo ukuncedisa abantwana besikolo ukuze bengalahlaki.

Amakamela atholakala ezifundweni zangaphezulu lapho abantu abahlala khona bevukela khona belungiselela ukuya ezikolweni ukuze bengaphuzi ngoba izikolo lezi zande ukuba sendaweni ezikhatshana kakhulu.

Imitshina esetshenziswa ngabantu abayenza imfundo yangaphezulu. Okuthiwa yicomputer. lmitshina le, yikho ababhalela khona imisebenzi abayiphiwa ngababalisi. Njalo yikho abafunda khona into ezinengi ezitshiyeneyo.

Indlu etholakala ezifundweni zangaphezulu, lapho okugcinelwa khona amabhuku, awokubala. Kulamabhuku aphathelene lezinto ezitshiyeneyo. Amanye amabhuku ngawempilakahle. Amanye amabhuku ngawokubaza.

Ikamela lapha abantwana abahamba khona ukuyefunda kumbe ukuyebala ngezinto ezitshiyeneyo abazifundelayo. Amakamela la ayande ukutholakala ezimfundweni zangaphezulu.

Ikamela elitholakala ezifundweni zangaphezulu lapho abantwana abafundela khona, ekameleni leli kuyabekulezitulo lamatafula lapho abantwana abahlala khona bebhalela imsebenzi yabo yesikolo khona.

Umhlangano lapho okuvulwa khona izikolo ukuba abantu abadala bebuye bezofundela khona ngemisebenzi etshiyeneyo abafuna ukuyenza, lapho abantu izikhulu ziyabuya zizovula izikolo ngokuqondileyo.

Ibhakane elimhlophe nke elilamabala amnyama tshu litholakala ngaphandle kwesikolo kumbe ngaphakathi elitshengisa isikolo izinto ezitshiyeneyo ngaleso sikolo ukuze besizakale abafundi

Ikamela elitholakala ezifundweni zangaphezulu, ezisetshenziswa ngabafundi, abafundela ukuba ngodokotela. Lapho bathola amabhuku atshiyeneyo. Azabasiza ekufundeni kwabo.

Ikamela lapho abantu abasebekhulile abafundela khona, befundela ngemisebenzi etshiyeneyo abafuna ukuyenza, ikamela leli liyabe lilezitulo njalo lamatafula.

Emfundweni yangaphezulu lapho abantwana abahlala khona okubizwa kuthiwa ngama hositela, ukuze bekhone ukuvuka ekuseni besiya esikolo. Emfundweni lapha abanye bayenza ukubangumbalisi, abanye bafundela ukuba ngudokotela.

emfundweni yangaphezulu abantu abangani sebekhulile abahamba khona besiyafundela ngemsebenzi abafuna ukuyenza imsebenzi le ingagoqela ukuba ngu dokotela ukuba ngu mongikazi kumbe ukuba ngumuntu obaza izinto ngezandla

Indawo yokuhambela esetshenziswa ngabafundi uma bengena kumbe bephuma esikolo bengabe bahamba ngenyawo kumbe ngezimota. Ezikolweni lezi kulapha abafundela khona ngemisebenzi etshiyeneyo abafuna ukuyenza.

Esikolo lapho abantu abafundiswa khona ngemisebenzi etshiyeneyo. Imisebenzi le ingagoqela imisebenzi yezandla kumbe ukuba ngudokotela, kumbe ukuba ngumbalisi, izikolo lezi zitholakala emakhaya lasemadolobheni

Izikolo lapho abantu abadala abangabafana kumbe abangamankazana abahamba khona besiyafundela ngemisebenzi etshiyeneyo, abangabe beyiyenza. Leyo misebenzi igoqela ukuba ngumbalisi kumbe udokotela.

Izikolo lapho abafana lamankazana asebekhulile abahamba khona ukuyafundela ngemisebenzi etshiyeneyo abangabe befuna ukuyenza. Imsebenzi le ingagoqela ukuba ngababalisi ukuba ngodokotela kumbe abomongikazi.

Isikolo lapho abantu abafundela imisebenzi abafuna ukuyenza. Imisebenzi le, ingagoqela ukuba ngumongikazi, ukuba ngudokotela kumbe ukuba ngumbalisi. Le ibizwa ngokuthi yimfundo yangaphezulu.